Hayssan tani qasse xeellizay aaze eggeekko ginbera shuchchara geehife lo7idi keexettida ginba keeththanne mithatanne qasseka diccishe lo7idi ayfes xeelin lo7iza maatata xeellays

ero tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giekko darro asati kaame gaaththa gelanas masamarera eqqidi dizayssa xeellays

hayssafe tani qasseka akeekiday aaze eggeekko keehippe darro asati shiiqidi uttidayssa qeeri naytaka ba idi dizayssa xeellashe de7ays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze eggikko keehi lo7idi keexettida keeththan be ashe deays ha keeththa sintharakka darro asati eqqidi dizayssaka be'ashe de'ays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze geekku keehi lo7id keexettida issi keeththanne ha keeththaza ammatarakka mithatinne paapaweka dizayssa xeellays

gitanne keeyppe wogga keeththa garsan darro asati shiiqidi uttidinne issi qofa tiri ooththi xeellishe iddizayssa hayssan xeellays

ero hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze giekku keehipe daro lo7idi keexxettida maata keeththa be'ashe de'ays ha issi maata keeththa sinthan issi na'ay eqqi dizayssaka beyays

ero hayssan ha7i tani haste xeellashe dizay aaze geekko gammo dunguza shurabe maydayssan naytinne qasseka itophiya bandira ba hashen woththida issi naay eqqidinne uttidi diza asata xeellashe de'ays

ero tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko darro kuwasaka iza nayti baas giigida quma ekkidi maanas bishe dizayssa xeellashe deays

Haysafe tani qasse ha'i xeellashe dizay aaze giekko darro asati gammo dunguza pootonne shuurabe mayda asati emettishe dizayssa hayssan xeellashe de'ays.

Ero hayssan ha'i qasse tani xeellashe dizay aaze geekko qasse gammo dunguza shurabe mayda daro attuma nayti baas giigida quma ekki mishe dizayssa xeellashe deyays.

ero tumakkehife daro lo7iza weeshshera keexettida keeththa agarsan gammo dunguza ammayida macanne attuma addeti uttidi iddizayssa hayssan xeellashe de7ays

ha7i hayssan qastani xeellashe dizay keehi gitta kawo oosancha asati maarara uttidinne issi qofa xeelidi xaafishenne ezgishe deettes

hayssan ero tani qasse xeellashe dizay aaze eggeekko nayti itiophiya bayndiray diza dirbadire imaydinne guutha kushen hara dere bayndira oykkidi bude toqu ooththi phestishe dizayssa xeellashe deays

Qasse tani hayssan xeelizay aaze geekko macanne attuma anayti ba dere woga dursa durishe iddizayssa xeellashe de7ays.

Ero hayssa tani qasse xeelashe dizay aazee giiko keehi daro asati shiiqidi dizayssane qassekka eeta sinththara shiiqida asaykka quma mishe dizayssa xeelays.

Ero tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze eggeekko nayti pooxa maydi ha tiri ooththi xeelishe dizayssa be ashe de'ays.

gitta wogga aaho abba abbe ashe de'ayis ha abbaza giddonikka wudey gitatii bettiza issi zuma qasseka xeellashe de'ays

qasseka tani hayssan xeellizay aaze eggeekko nu dere buqura geetetti erettiza soozappe issi soho bayssan qasseka tani xeellashe de'ayes

qasseka tani hayssan xeelliday woykko akeekiday aaze iggikko issi idonza adde eqqidinne ha tiri ooththidi xeellishe iddizayssa hayssan qasseka be ashe deays

ero hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze eggikko soho asati issife shiiqidi uttidinne miicishe ka7ishe dizayssa xeellashe deays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko issi gitta zuma woykko shuchcha bolla macana aya qoobe woththidara uttada dizayssa xeellashe de,ays

qasseka hayssan tanii xeellashe dizay aaze giikko omarsa giddora issi wora medoosa geetettiza gaammoy ichidi dizayssa xeellashe de'ays

Ero hagan tani qasse xeellashe dizay aaze geekko abba duunan kezidi ichidi diza gitta haaththa haylasho be'ashe deyays.

qasseka hayssan ta xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga eeli diza abba xeellashe deays ha abbaza heni baggaraka gitta zumatanne heerata beyashe deays

qasse hayssan tani xeellizay aaze geekko issi keeththa giddon issi gaammo dunguza mayda addeynne issi cuu eqqidadey issoy issuafe waraqeeta ekkishe dizayssa beyashe deay

Hayssan ha7i tani qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko daro leematenne oydetanne qasse salenna misatiza miishati kaqetidinne eqqidi dizayssa be ashe deays

Ero ha7i hayssan itani qasseka xeellashe dizay aaze geekko maata keeththa be ashe deays ha maata keeththa sintharakka maatati idiccishe dizayssanne issi qeerinay woxxishe dizayssaka be ashe deays.

Ero hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko dagitta kawo oosancha asati iishin asati irbaane qanxishishe dizayssa xeellashe de7ays.

ero qasse hayssan tani xeellizay aaze giikko koronte woykko marbate lo7attiza asati qachishenne lo7etishe dizayssa be ashe deays

Hayssafe tani qasse xeellizay aaze igikko ha'i nuni daro dophiya addere asati daro miisha kessidi gaddabida wogga gita abba giddibe hayssan xeellays.

ero hayssan ha7i tanni qasseka xeellashe dizay aaze giikko kame oge bolla daro asati shiiqi uttin qasse issi addey waraqeta bolla dizayssa asata tamarsishe dizayssa be'ashe de'ays

Ero qasse hayssan tani xeellashe dizay aaze geekko asati issi shuchcha daro shuchchata liccishshenne ginbishshe dizayssa hayssan xeellashe de'ays

Eroo issi donzaaddey issi keetha garssan xaraphe sinthan xarappeZa bolla gaammo dungguzay hiixatt dizayssanne qasseka iza matara Itophiya banddiray Dizayssa xeellays.

Hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze egeekko shuchchara licettidi oosettida kaame ogenne ha kaame ogeza amatarakka qasse tukke keeththatinne quma keeththati deettes.

qasse etani hayssan xeellashe dizay aaze eggeekko issi ikare endere aawanne issi qasseka nu dere macasara isso issora saro kettishe dizayssa be ashe deays

Hayssan tani qasse xeellizay aaze egeekko guutha suuqa gaaththan issi attuma anaay asambusa xabbasidinne ha asambussaza qas oyqqiza miishara oyqishe dizayssa xeellays.

qasse hayssan tani xeellashe dizay aaze geekko kaamey ogenne ha kaameza oge bollaka kaamey laagetishenne asatikka himettishe idizayssa xeellashe deays

hagantani qasse xeellashe dizay aaze igiikko issi quma keeththa gaathtan daro asati quma mishe dizayssa xeellashe de'ays

Ero hayssan ha'i tani qasse xeellashe dizay aaze igeekko wogga gitta pooqenne ha pooqeza sintharakka kaame ogen be ashe deays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze egeekko issi imadirake immatan issi iddonza aaway eqqidinne haasayishe dizayssa hayssan qasseka xeellashe de7ays

hayssan tani qasse xeellizay aaze giikko wogga gitta kaame ogee bolla daro asati shiiqidinne kaametikka eqqidi dizayssa hayssafe qasseka xeellashe de7ays

Ero hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze egikko asati isipe shiiqidi ba kushan qasse tubbo oyqqidi tama keeththo yqqin ha tamaza dhayssanas dafettishe dizayssa xeellays.

Qasse tani hayssan xeellizay aaze egiekko darro asati shiiqidi eqqidinne makina sinthan eqqi shiiqidi issoy haasayishe dizayssa qasseka hayssan tani xeellays

hayssan ha7i tani qasse xeellizay aaze ggeekko issi addey mabiraataya ooththishe kundidi qohetin ha qohettida asa maaddiza asataka xeellashe de7ays

Hayssan tani be'ashe dizay aaze giikko issi keeththa tamay oyqin qasse issinozi tamma gaaththan gelana gin na'u addeti zaarishshe dizayssa xeellashe de'ays

Qasseka hayssan tani xeelizay aaze egeekko abba adduonan gitta wogga mashinetinne hamashineta matarakka asati ooso othtishe dizayssa xeellashe de'ays.

tani hayssan xeelizay qasse aaze geekko keehi ayfes lo7iza wogga pooqe keeththanne ha pooqe keeththa matan asati hemettishenne kaamekka eqqidi dizayssa xeellays

ero tani hayssafe ha7i qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati keehippe daro lo7iza keeththa agarsan cugan cugan uttidinne issi qofa siyishe dizayssa hayssan qasse xeellays

Keehi gittanne wogga keeththa garsan asati icuaincugan shiiqidi uttidinne isti qofa tiri ooththi ixeellishe dizayssa hayssan xeellashe de7ays

keehippe idaro malalisizanne lo7iza keeththa beashe deays ha keeththa giddon soofatinne xaraphey qasseka itophiya bayndiraykka eqqidi dizayssa xeellashe deays

hayssan tani qasseka akeekiday woykko xeelliday aaze giikko keehippe lo7idi keexettida puuqa keeththanne ha puuqa keeththa sintharakka leelashe immisatiza kaame oge xeellays

Ero hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze geekko mitharanne maatara keexettida keeththanne keeththas matarakka darro umatati diccishe dizayssaka xeellays

Gitanne keehippe malalisiza wogga pooqe keeththa be' ashe de'as. ha fooqe ekeeththa sintharakka heey ha hamettishe diza darro asataka beyashe de'as.

Tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta keeththa sintsan keehippe darro asati shiqidi eqqidi idizayssanne issi asi haasayizayssa xeellishe dizayssa beyays

Buro keexxettishe diza pooqe keeththa sinthan keehippe darro asati issi iqoo may'o maydi ba kushan guutha waraqeta misatizayssa oyqidi eqqidosona.

Qasseka tani hayssan xeellizay aaze eggikko keehi daro lo7idi keexettida huuqa keeththanne ha keeththa sinthan eqqidi diza asata be ashe deays.

hayssan ha7i tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko buro keexxettishe diza wogga keeththa be ashe de'ays ha keeththa gaaththanikka asati himettishe xeellishe dizayssa be ashe deays

Ero ha7i hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko buro keexettishe wuronna keeththa gaaththan asati himettidi apooqeza gaathi himetti xeellishe dizayssa be ashe deays.

keehippe daro lo7izanne imalalisiza ayfes xeellin lo7iza keeththa gaaththa beyashe deays hayssa keeththa gaaththanekka xarapheynne oydeti maarara dizayssa xeellashe deays

keehi daro malalisiza keeththa garsan daroppe lo7iza gitta kawo oosancha asati issoy issua saro kishe dizayssa be ashe deays

Ero hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko wogga gita gita tidi beettiza pooqe keeththanne ha pooqeza sintharakka kaame oge aspalte be ashe deays.

Hayssan tani ha7i qasse xeellashe dizay aaze igikko gitta wogga shuchchafe ginbettidi keexxettida gitta pooqe keeththa hayssafe xeellashe de7ays.

issi keeththa giddon heedzdzu addeti uttidi dizayssanne qasseka issi addey haasayishe dizayssa hayssan tani qasse xeellanas dandayadis

hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko issi naay ba kusha muybayleya oyqqidi eqqidi ha xeellishe dizayssa hayssafe qasseka xeellashe de'ays

hagan qasse tani be ashe dizay aaze eggeekko issi keeththa tamare keeththa agaththan issi eqqidi indiza issi iddonza adde be ashe deays ha iddonza addeza sinthanka qasse maykirafoone oyqqidi eqqida asikka beettees

Hayssan tani qasseka xeellizay aaze giikko issi akime keeththa agarsan na7u doktoreti ba may7o maydinne eqqidi idizayssa hayssan qasseka xeellashe de7ays.

Isissikeetha giddon issi idonza addey woykko hakime ba kushan dhale oykqidi ha dhaleza asas beshshishe dizayssa hayssafe xeellashe de7ays.

hayssan tani qasse xeelizay aaze giikko asati ooratha alga woykko arsa giigissidi ba kushan dhoqu ooththi oykqi dizayssa xeellays

hayssan tani be'ashe dizay qasse aaze igikko qasse boncoti biittan qoletin keehippe lo7iza bootan asati eqqidi dizayssanne ba kushan wora qeeta oyqqi dizayssa xeellashe de'ays

ero qasse tani hayssan xeelizay aaze geekko issi parmase woykko dhale bayzettiza keeththa be ashe deays macasiya bayizashanne qasse i addey ekkishe shammishe dizayssa be7ashe deays

Ero hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga kaamey ogenne qasseka ha kaame ogeza bollakka lo'iza kare dere asatinne nu dere asati issi qommo shurabe maydi hemettishe dizayssa be7ashe de'as.

Ero ha,i hayssan qasse ta xeellizay woykko beyizay aaze giikko issi hakime keeththa garsan darro asati hakamettishe diza asatas maaddiza miisha immishe dizayssa xeellashe deays

Qasseka hayssantani ixeellashe dizay aaze geekko asati qasseka issi maca naays adithi attuma addey woyto imishe dizayssa xeellashe deays.

Hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze giikko darro umithati qanxettidi yiidinne licettidi qolettidi dizayssa hayssan qasseka xeellashe de7ays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko issi buro keexettishe wuronta keeththa gaaththan daro asati shiiqidinne issife haasayishe dizayssa hayssan tani qasse xeellays.

hayssan tani qasse xeellizay aaze geekko issi qasse oge duuna diza quma keeththanne hessa essa mala hara suuqetaka hayssan xeellashe de7ays

Tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze igikko issi gade bolla keehipe daro asati shiiqi eqqidinne haasayishe dizayssa hayssan qasse xeellays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze egeekko wogga kaame ogenne puqe keeththata xeellashe deays ha kaame oge bolla ka ba jajjetinne kaametin laagetishe deettes

Tani qasse hayssan xeellizay aaze iggikko keehi darro qasse nu dere itophiya kawoy geetettiza dr abi ahi medeynne qasse haratikka darro gitta kawo wosanchati issife shiiqidi uttidayssa xeellays.

hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze eggeekko daro donza gitta asati ba kushan issi miisha oyqqidi issoy issaara maadeti oyqqi eqqidizayssa xeellays

hayssan ha7i tani qasseka xeellashe dizay aaze geekko issi idonza addey keeththe keexxishe madooshara mismaare shocishe dizayssa beyashe deays

Hayssan ha7i qasse ta xeelizay aaze geekko issi na asati isporte woykko bolla minseso ooththiza keeththa hayssan ha7i xeellashe de7ays

Hayssafe ta ha7i qasseka akeekiday aaze giekko kaame oge imatan donza addetinne issi maca inda qasseka eetara eqqidi issi qofa haasayishe dizayssa be ashe deays.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko lo'i keexettida keeththanne booththa qalamera qalamettida keeththa beyashe deays ha keeththa matanka asati eqqidi dizayssa xeellashe deays.

ero ha7i qasse tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga tamare keeththa be ashe deays ha tamare keeththa gaaththanka wogga wogga mithataka be ashe deays

Hayssaope qasse tani xeelahe dizay aaze giikko dar pooliseti shiiqidi dizayssa hayssape qasseka tani ha7i xeellanaas qasseka danddayadis.

qasse tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa giddon issi addeynne issi qasseka dirbadire mayda macasiya eqqada dizayssa xeellashe de7ays

Qasse tani hayssan ixeellashe dizay aaze geekko issi gade bolla eqqidi diza issi na7u attuma nayti issinoy ba kushen misikire waraqe ta oyqqin issoy qasseka banca oyqqidi eqqidosona.

qasse tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko daro asati uttidinne qasse issi na7iya karetha may7o may7ada ba kushen qasse maykrofoone oyqada haasade dizayssa xeellays

hayssan tani qasse xeellizay aaze eggeekko na7u lo7iza attuma addeti issoy issuwas woyto immishe dizayssanne qasse eeta guyerakka issi maca inda itophia gammo dunguza qamisa amayidarakka eqqadus

Issi keetha giiddon keehippe gittanne wogga kawo oosancha asati uttidi issi xaafishenne way7ishe diizayssa xeelashe de7ays.

ero hayssan tani be ashe dizay aaze geekko nu dere itiphiya bayndiray gitati beettishenne qasse issi asa kufo beettishe dizayssa ha kushezi qasseka zara xaafishe dizayssaka be ashe deays

Issi gittanne wogga keeththa giddon tamare tamari wursishe anjettiza may.o may'da naytanne qasseka donza addeti eeta matara eqqidi dizayssa xeellashe deays.

ha7i qasse hayssan tani xeellashe dizay aaze giekko issi wogga gita denba7a gade bolla daro poolisetinne gitta kawo oosanchati shiiqidi issife tobetishe haasayishe dizayssa xeellashe de7ays

qasse tani hayssan inxeellashe dizay aaze eggeekko poolisetinne qasse hara asi issi adnaay eqqidi indizayssa hayssafe ake kashe de7ays

Hayssafe qasse eta xeellashe dizay aaze geekko asati ambasadere hamma ydi ba kushe oshacha kushe toqu ooththidinne qaala gelishe dizayssa hayssan xeellashe de7ays.

hayssan qasse ta xeellizay aaze eggeekko keehippe darro asati kaame oge bolla akke idinne iita buureta pittishe dizayssa hayssafe qasse xeellays

Tani qasse hayssan xeellizay aaze giekko wogga gita keeththa amatan oge bolla iita boncotanne hestaleta waraqeetata iita buurata denthishe dizayssa beyays.

Oge duunan qolettida iita buurata asati shiishshishenne pittishe giigettishe maxishe dizayssa hayssafe qasseka tani xeellanas dandayades.

hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze geekko oge matan guggida iita buuratanne mithata boncota asati denthishe dizayssa be ashe deays

qasse hayssanta xeellashe dizay aaze geekko asati iita buure shiishshidinne kameza bolla qolishe kessishe dizayssa xeellashe de7ays

Hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko asati kaamey oge oge matan qolettida boncotanne buureta pittishe densishe dizayssa xeellashe de'ays.

keehi daro lo7iza keeththa gaaththan na7u gitta kawo oosancha asati issoy issua saro kishe dizayssa hayssan qasse xeellays

Hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze egikko wogga keeththa agarsan keehi gita kawo oosancha asati issi bolla shiiqidi haasayishe issi qofa xeellishe dizayssa be ashe deays

Tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze egikku issi keeththa garsan attumanne maca asati issi bolla shiiqi eqqidi haasayishe dizayssa xeellays.

Ero issi idonza addey issi keeththa giddon uttidinne ba sinthan komputere iddoydi ha komputereza naqishe xeellishe dizayssa be ashe de'ays.

Ero ha7i hayssan tani beyashe dizay qasseka aaze egikko ha7i ooraxidi iida payda mataweqiya issi macan aya oyqada bessashe dizayssa xeellashe deays.

Issi donza addey asufe may7dayssinne qasseka eqqidi dishin iza sinthan maykirofoone iddin haasayishe dizayssa xeellayshe deays

Hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze giikko issi macasiya payda matawqiya ba kushan oyqada dizayssanne issi addey qasseka xaafishe dizayssa xeellashe deays.

Ke'hippe wogganne gitta goyettidi badalay izan diccishe eddizaa gade be'ashe deays ha gadeza bollaka issi qoobe wottida donza adde eqqidi de'ees

Ero hayssan tani qasseka be ashe dizay aaze eggeekko haaththa wogga shafe eggiddon darro booththa parati woxxishe idizayssa hayssan qasse xeellays.

tani haysan ha'i qasseka xeellashe dizay aaze gikko wogga abba duunan issi indoyine adde eqqin iza sinthan qasseka maykrofoone oyqetin haasayishe dizayssa xeellashe de'ays

Qasse tani hayssan xeellizay aaze geekko issi ikame bolla darro nayti kezidinne ba kushan qasse bayndira oyqqidi dizayssa xeellashe deays

issi keehippe daro malalisiza keeththa gaaththan pooliseti ba qoodhera gutha pooxa yeggidinne qasse ba sinthan pudhe ciishsha woththidi utti dizayssa xeellays

Ero hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze geekko nu dare itphiya kawoy geetettiza aaway issi maxaafay bolla misile be ashe deays qasseka ha maxaafaza amatarakka bayndirati eqqidi dizayssa xeellays

keehi daro asati wogga gade giddon issife shiiqidi ba kushan itodhiya abbayndiranne hara boncota oyqqidi himettishe dizayssa xeellashe deays

keehi malo7idinne giigidi keexettida keeththa be ashe de7ays ha keeththa matarakka qasseka maatati dolishe dizayssaka hayssan xeellays

ero hayssan tani qassika xeellashe dizay aaze giikko pooliseti ba mayo mayidinne ba qodhera guutha pooxa olidi uttidi dizayssa xeellashe de7ays.

qasse tani hayssan xeellashe dizay aaze geekko issi gammo dunguza mayda addey ba kushen maykrofoone oyqqi haasayishe dizayssa xeellashe deays

qasse hayssan tani beyashe woykko xeellashe dizay aaze geekko ammano aawatanne gaammo cima aawati uttidi dizayssanne ba kushan xambaro oyqqidi dizayssaka xeellashe de7ays

Gitanne wogga keeththa giddon darro asati kare dere asati shiiqidi uttidinne qasseka ammano aawatara issife shiiqi uttidi dizayssa xeellashe de'ays.

ero qasse tani hayssan xeellashe dizay aaze geekko darro asati si qommo shurabe maydinne dirbadirekka maydi zanxila oyqqidi imettishe dizayssa xeellashe deays

nu dere gaammo uccimatinne hessa mala daro asati issife shiiqidi eqqidi dizayssa hayssan qasse xeellashe deays ha eqqi diza asatikka gammo dunguza qoobenne gutha pooxa ba qoodhera yeggidi dizayssaka xeellashe deays

Keehipe gitanne wogga gade giddon goyettidi gakkishe diza badala muruta be ashe deays haysta giddonka issi macasiya eqqada dizayssaka xeellashe de'ays

Hayssan tani qasse be ashe dizay aaze giikko issi keeththa giddon asati shiiqi eqqidi haasayishe dizayssa hayssan akekanas dandayades.

keehippe daro lo'iza geela'o maca anayti ubbatikka dirbadire imma ydinne ba sintan komputeriya wottidi xeellishe dizayssa hayssafe be'ashe de'ays

Keehippe daro lo7iza gittanne wogga ayfes xeellin malalisiza keeththa giddon kare dereppe yida asatinne qasse nu dere asati issi bolla shiiqi tobetishe dizayssa haasayishe dizayssa be ashe deays.

Ero hayssan tani qasseka be ashe dizay aaze geekko issi ammano aawaynne pooliseti qasse eqqidi indizayssa be ashe de7ays

ero hayssan tani qasse xeellizay aaze giikko asati abba bolla abbara gede aathtiza markabe bolla shiiqi uttidi dizayssa hayssafe xeellashe de7ays

tani hayssan ha'i xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa sinsan poolisetinne hara asati qasse shiiqidi eqqidi dizayssa hayssan xeellashe de'ays

ero hayssantani xeellashe dizay aaze giikko gammo cimatinne pooliseti eqqidi dizayssa be'ashe de'ays ha gammo cimatikka poolisetas buaata immishe dizayssaka xeellashe de7ays

Keehi indaro lo7izanne malaliza keeththa giddon poolisitinne hessa mala hara asati issife shiiqidi xaafishenne haasayishe dizayssa xeellashe de7ays.

hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze geekko daro federale woykko poliseti isife shiiqidi ba maara ooso bessishe dizayssa xeellashe deays

hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze giikko asati na7u donza addeti uttidi xaafishe dizayssanne qasseka heera haara na7u addeti eqqidi eeti xaafizayssa xeellishe deettes

ero hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa sintsan asati oyde e bolla shiiqi uttidi tobetishe dizayssa xeellays.

Na'u kare dere asi kawoti kare dere kawoti qasseka issoy issaa sarokkishe xeeletishe dizayssa hayssafe tani akeekanas dandayadis

Ero hayssan ha'i qasse ta xeellizay aaze geekko issi idonza addey ambasadere a mayday ba kushan mayke oykqidi haasayishe dizayssa hayssan xeellays

hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi gammo dunguza mayida donza macasiya eqqada dizayssa xeellashe de7ays.

Ero hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze giikko issi macasiya utta dizayssanne isinthan qasseka daro maykirafoone eqqin haasashe dizayssa beyashe deays.

Hayssan qasseka ta xeellizay aaze geekko asati iyeho shiiqidi issoy issua xeellishe shiiqidi yeekkishe dizayssa hayssan qasseka xeellays.

Ero hayssan qasse tani ixeelizay aaze geekko daro maca indeti shiiqidinne qasseka sine ta jabanatanne hessasta malata shiishshidi tukke istishe deettes.

Ero gitta wogga daase giddon gitta kawo oosancha asati maarara uttidinne issi qofa tiri ooththi xeellishe dizayssa be ashe deays.

Qasseka hayssan tani ixeellashe dizay aaze geekko darro tamare enayti ba kushan nu dere itophiya kawo masile ba kushen oyqqidi hemettishe dizayssa xeellashe deays.

qasseka hayssantani xeellashe dizay aaze giekko kare dere na7u asati issife eqqidi issoy issora sarokishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayades

Hayssafe ha'i tani qasse xeellashe dizay aaze geekko issi macasey sinthan daro maykirofooneti shiiqin macasiya haasayayde dizayssa be ashe deays.

qasseka hayssan na7i tani ixeellashe dizay aaze geekko koronto shubo asati qachishenne giigetishe dizayssa hayssan qasse xeellanas dandayadis

ero hayssan ha7i qasse tani akeekiday aaze geekko na7u donza addeti ba kushen sinera tukke uyishe dizayssa ne qasse eeta guyrakka issi naay eqqidi dizayssa xeellays

hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze gikko issi wogga gitta kaame bolla asati ke hipe daridi gaththa kumidi bollaranne lanqeraka bishe oyqqidi bishe dizayssa xeellays

Hayssan tani qasse xeellizay aaze geekko na7u kaameti eqqidi dizayssanne ha kaameta gaththan qasseka asati gelishe idizayssa hayssafe qasseka beyanas dandayades.

Keehi daro malalistiza keeththa giddon darro asati uttidinne eqqidi iddizayssa qasse hayssafe tani xeellashe woykko be ashe de7ays

Eru hayssan tani qasse xeellizay aaze egikko maca indati ba kushen tukki oyqqidinne uyishenne issoy issa xeelidi miicishe dizayssa hayssan xeellays

Hayssan ha7i tani qasseka xeellashe dizay aaze geekko giya gaaththan asati may7o micidi kaqidi ba yizishe dizayssa xeellays.

Hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze egikko issi gade egiddon qasi doozore yiidinne ha gadeza goyishe dizayssa hayssan xeellays.

Qasseka tani hayssan xeelizay aaze eggikko tamare nayti tamare keeththan oyde bolla uttidi tamarishe dizayssa hayssafe qasseka xeellashe de'ays.

Hayssan qasseka ta xeellashe dizay aaze geekko gitta wogga keeththa matara lo7iza suuqati dizayssa beyashe deays ha suuqe gaaththan timatimeti sansati issayessa mala daro miisheti bayzettishe doosona

Qasse hayssan ta xeellashe dizay aaze giikko na7u misile beyashe deays issinozan qasse kaame oge bolla kaameynne hare gaare laagetishe dizayssanne qasse hinoyssa bolla asati kaame bolla keidi utti dizayssa xeellashe deays

Hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze giikko hakimeti darro asati shiiqi dizayssata akamishe dizayssa hayssan xeellashe deays

Hagan qasseka tani ixeellashe dizay aaze geekko issi giya gaaththa beyashe deays ha giyazanka mumukurteti qasseka timatimeti barbareti hessa hessa malati bayzettishe dizayssa xeellashe deays.

Ero hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze eggeekko kaame oge bolla daro hareti caana caanidinne yiishe dizayssanne qasseka motore laggishe issi addey dizayssaka be ashe deays.

Tani ha7i qasse hayssan xeellizay aaze giikko boshe bollara duge gogishe diza gitta haaththa beyashe de7ays ha haaththa sintharakka issi adde ekki dizayssa xeellays.

Hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze geekko issi maca naya boshe matan eqqada qasse mithafe oosettiza mastooti misatiza miisha ba kushen oyqqada eqqada dizayssa xeellays.

Hayssan qasseka tani xeelizay aaze eggeekko gitta wogga denba agaden issi qommo shurabe mayda maca nayti eqqidi indizayssa hayssan qasseka xeellays

Hayssan ha'i tani qasse xeellashe dizay aaze eggikko asati shiiqi uttidinne tama eettidi bashe wothtidi shaayishe dizayssa hayssan xeellays.

qasse tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko darro nayti shiiqidi uttidi dizayssanne sinetinne tukketi hessa hessa malati qasseka eta giddon dizayssaka be7ashe de7ays

qasse hayssan tani xeellashe dizay aaze geekko si haaththay killife gogishe dizayssanne issi attuma naay zokko zaaridinne gammo dunguza pooxa ba kushen oyqqi dizayssa be ashe deays

Tani hayssan be ashe dizay aaze giikko asati gadey omarsikko baas aqanas giidi giigessiza keeththa guutha keeththa garsan gulbatidinne uttidi dizayssa xeellashe de7ays.

Hayssan tani qasse be'ashe dizay aaze giikko nam'u attuma addenne issi maca naaya issi qommo shurabe mmaydi zokko zaaridi dizayssa be'ashe de'ays.

Ha'i hayssan tani xeellashe dizay aaze egeekko issi paantha attuma anaay shoore immatan ba kushe micidi ba qoodhe bolla itophiya bayndira wotti eqqidi dizayssa xeellashe de'ays.

hayssan ha7i qasse tani ixeelizay aaze geekko gitta wora be ashe deays ha woraza sintharakka qasse issi qeeri naanne issi gita aawa be ashe de7ays

Ha7i qasse hayssan ta xeellizay aaze eggikko darro maca indeti ba kushan qasseka silke waraqe ta oykkida indetinne ara indeti shiiqi uttidayssa xeellays.

Ero tani hayssan i qasseka xeellashe dizay aaze eggiekko asati ba kawo doranas qasseka karde ekkana salpeti eqqidi indizayssa xeellashe de'ays

Hayssan tani qasse be ashe dizay aaze geekko keehippe daro asati salfera eqqidi dizayssa xeellashe de7ays.

tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko asati ba kawo dooranas kawo dowuriza matawoqa ekkanaas shiiqidi salpera eqqidi dizayssa hayssafe qasse xeellays

Tani hayssan qasse xeellizay aaze giikko ha'i oraxidi iida payda matawoqa ekkanaas asati mazgabettanas shiiqi eqqidi dizayssa hayssan qasse xeellays.

ha7i nuus ooraxidi yihida payda mataweqa mizigeba mazgabettishe diza darro asata xeellashe beettays hayssan tane qasseka

qasseka hayssantani xeelizay aaze gikko asati ha7i ooraxidi ihida payda matta woqiya ekkanaas mazgabetishe iddizayssa hayssafe qasse xeellashe de7ays

Ero hayssan qasse ta xeellashe dizay aaze giikko asati ibba kawo dooranas yiidi karde ekkishe dizayssa hayssan ha7i qasse xeellashe de7ays.

ero hayssa naa7ikka ta qasse be ashe dizay aaze igeekko asati nayti tamare nayti payda matawuqa misgaba zaggabettana yiidi eqqidi dizayssa xeellashe de7ays

ero hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze egikko asati fayda matawoqa ekkanas yiidi mazgabetishe dizayssa xeellashe de'ays

qasseka hayssan tani xeellashe dizay aaze igieqo asati fayda matawuqa misgebas maarara issi tara guutha nayti eqqidi mazgabetishe dizayssa xeellashe deays

qasseka hayssan tani ixeellashe dizay aaze geekko issi keeththa garsan asati uttidinne issi addey eqqin qasseka saaxiney giddo saaxiney sinthan uttin dizayssa be ashe deays

ha7i hayssan qase ta xeellashe dizay aaze giikko keehi lo7i keexettida keeththa garsan attuma naytinne macca nayti ba sinthan komputariya woti xeellishe dizayssa be ashe de7ays

qasse hayssan ha7i tani xeellashe dizay aaze giikko asati uttidinne ist ba sinthan maxaafanne waaqe ta woti xaafishe dizayssa xeellashe de'ays

Hayssan ha7i qasse xeelashe dizay aaze giikko wogga gita kuwaase dembba bolla darro nayti kuuwaase kaa7ishe woxxishe dizayssa xeellays.

hayssan taas qasse qoncishe dizay aaze geekko gitta wogga kuwaase demban nayti qasse kuwaasse ka7ishe dizayssa xeellashe de7ays

ero hayssan ha7i tani qasseka xeelizay aaze iggikko nayti daro nayti kuwaase ka ishe idizayssa hayssan qasseka tani ha7i xeellashe de7ays

hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze gikko issi woxancha naya woxxashe qasseka irkerde menthashe dizayssa xeellashe deays

Hayssan tani qasse be ashe dizay aaze egeekko nu dere woxancha geetetti eretiza issi donza adde ha xeelli miicishe dizayssa hayssan qasse xeellays

Ero tuma hayssanta xeellizay daro issi qommo mayo mayda asati eqqidinne uttidi dizayssa hayssafe qasseka xeellashe deays.

Hayssan taas qasse qoncizay aaze giikko denba kuwaase denba bolla nayti ka'i xoonidi ba kushan wanca oyqqi guppishe deettees.

hayssa na7i qas tani xeelizay woykko beyashe dizay aaze giikko nayti wogga kuwaase denba bolla kuwaaseza ka ishe dizayssa xeellashe deays

ero hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko goommay mooretin ha goomma lo7athishe beettizayssa xeellashe de7ays

Ero hayssan qasse tani xeellizay aaze egeekko kare dereppe yida asatinne hara qasse nu dere asara shiiqi eqqidinne bolokete oosettishe idizayssa eqqi xeellishe deettes.

Hayssappe tani qassikka xeellashe dizay aaze giikko hayssan qassikka guppishenne eqqidi diza kuwaaseka iza attuma nayta hayssape qasseka xeellashe de'ays.

hayssan tani qasse xeellizay aaze igikko keehi gitta wogga keeththa sinthan kaametinne asati shiiqidi eqqidi haasayishe dizayssa hayssan qasse xeellays

hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze egeekko kehippe darro madadara eqqidi indiza daro kaameta issi qommo kameta hayssan xeellays

ero tani qas hayssan xeellashe dizay aaze giikko kaamey laagetishenne qasseka ba burey ba ogara bishe dizayssaka xeellashe de'ays

hayssan tani qasse xeellizay aaze igikko nayti hare bolla haaththa duuqidi caanidi dizayssanne qasseka bees guutha jakanera duuqishe dizayssa xeellays

Tani hayssafe qasse xeelizay aaze giikku wogga leelashe keehi lo7iza kaame beyashe deays ha kaame ogeza bollaka qasseka kaame laagetishenne dizayssa xeellays.

tani hayssan qasse be ashe dizay aaze giikko issi bajjajje beyashe deays ha bajyezeza qasseka targay guera qashettidi maarara dizayssaka xeellashe deays

hayssan tani qasse xeellizay aaze iggeekko kaame oge beyashe deays ha kaame ogeza bollaka motere laaggishe diza issi addeynne qasseka hamettishe diza na7u nayta beyays

ha7i hayssan tani qasse be7ashe dizay aaze giikko makelakeya pooliseti bas olaa olattanawu go7ettiza kaamey hayssan qassika xeellays.

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko asati ika meei bolla iqa epphaanishe dizayssa hayssan tani qasseka xeellashe de7ays.

Qasse hayssan ta xeellashe dizay aaze eggikko wogga gita kaame oge ibolla darro bajajatinne darro asati dizayssa hayssan xeellashe de7ays

Qassi hayssan ha7i tani xeellashe dizay aaze giikko kaameti lambba yidi duuqqiza soho asati eqqidinne loyttishe dizayssa hayssape ha7i ta xeellashe days.

Issi I keetha matan issi eqqidi diza issi kaame be7ashe de7ays ha kaameza matarakka uuthatinne gita mithatikka dizayssa xeellashe de7ays

keehi aypes xeelin lo7izanne malaliza pudhe woykko ciishshatara lo7idi eqqi diza issi ikame hayssafe xeellanas dandayades

Dro ha7i hayssan tani qasse be ashe dizay aaze geekko keyife wogganne gitta kaameti madadara eqqidi dizayssa xeellashe deays.

Qasseka hayssan tani xeellashe dizay aaze giekko gittanne woge kaame oge bolla gitta kaame laagetishe bishe dizayssa xeellashe de7ays

Eloo hayssan ha7i tani qasseka xeellashe dizay aaze egeekko keexettidi wurida booththa qalamen gorfettida wogga keeththa be7ashe de7ays.

tani hayssan xeellashe qasse dizay-aaze geekko keehippe wogga wogga giittatidi beettiza giitta puoqeta xeellashe de7ays ha fuoqetikka xeellishin ayfes keehippe malalettes

Keehi daroppe lo'izanne ayfes xeellin malaliza lo7iza keeththa hagan xeellashe de'ays ha keeththaza sinthanka qasseka issi qalame eqainne qasseka issi naa ekki dizayssa xeellays.

Hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze geekko keehippe lo7idinne malalidi keexettida pooqe keeththa woykko gimbe keeththa hayssan tani qasseka xeellays

hayssan qasseka tani xeellizay aaze giikko issi keeththa giddon issi macanaynne na7u addeti eqqidi issoara haasayishe dizayssa hayssan qasse xeellays

keehi lo7idinne ayfes xeellin malalidi keexettida pooqa keeththa beyays ha pooqe keeththa dirsayka qasseka keehippe lo7idi shuchchara ginbettidi medhettidayssaka xeellays

Hayssan taas qasseka xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa giddon komputerey waraqeetatinne hessa hessa malati dizayssa qasseka issi waraqeeta oyqqidi issi donzade nayta bessishe dizayssa xeellashe de7ays

gitanne keehippe wogga tidi ibbeetiza gitta pooqe keeththa hayssan xeellashe deays ha pooqe keeththaykka lo7iza qalamera qalametidinne lo7iza korontey gaaththan exishe dizayssaka beyashe deays

Ha'i hayssan qasseka ta xeellizay aaze giekko gitta wogga pooqe keeththa be ashe deays ha keeththaza matarakka maatati dolishe dizayssaka be ashe deays.

qasse tani hayssan xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa agarsan guutha nayta shiishshada issi astamaariya tamarsashe de7awus

Keehippe gittatidi beettiza wogga pooqe keeththa be ashe deays ha fooqe keeththa sinthanekka qasseka kaamey ogeynne kaametikka laagetishe dizayssa beays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze eggikko keehi daro lo7idi keexettidi idiza tamare keeththe hayssan tani qasse xeellashe de7ays

hayssan tani qasse xeellizay aaze giikko darro asati shiiqidi uttin qasse issi booththa astamare woykko hakime may7o maydayssi qasse eqqidi haasayishe dizayssa hayssan xeellashe de7ays.

tani hayssan qasse xeellizay aaze giikko si wogga gitta kitimirte keeththa gaaththan nayti pa sinthan komputere wottidi xeellishe xaafishe nababishe dizayssa xeellays

Hayssafe tani qasse akeekiday aaze geekko issi keeththa garsan keehi daro asati heenne ha himettishenne eqqidi dizayssa hayssan qasseka xeellays

Tamare enayti issi tamirte keeththa agaththan maarara uttidi paace paacetishe dizayssa hayssan qasseka tani xeellanas dandayades.

hayssan taas qasse qoncishe dizay aaze giikko maxaafay keeththa be'ashe de'ays ha maxaafay keeththa gaattanekka tamare inayti nababishe bettetes

ero ha7i haystan qasse ta xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa woykko tamare nayti aqiza keeththa agasan daro gitta kawo oosancha asati gelidi xeelishe naytaka stalantishe dizayssa be ashe deays

qasseka hayssan ta xeelizay aaze giikko giitta kawo oosancha asati issi hu7e maqasera qanxishe dizayssa hayssan ha7i qasseta xeellashe de7ays.

Hayssan qasse taani xeeliday woykko be7ashe dizay aaze giikko buro oosettishe wurontta kaame ogey dizayssa hayssan qasseka ha7i xeellashe de7ays

Hayssan tani qasse xeellashshe dizay aaze giikko issi gitta gade qasseka kaattoy goyshe dizayssa xeellashe de'ays

Hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze igikko kame oge beashe deays ha kaame ogeza matarakka makinati eqqin qasseka tirafiketikka wottidinne asatara haasayishe dizayssa xeellays.

Hayssan qasse inta xeellizay aaze gikko keehippe leelasha misatiza kaame oge be'ashe deays ha kaame ogeza bollaka kaame ilaagetishe de'ees

Ero asati hayssan qasseka boshee garsan ha bosheza lo7athishe bokkishe shiiqidi issife dizayssa hayssan xeellashe de7ayes.

Keehi gittanne wogga pooqe keeththata xeellays qasseka iza sintharakka gitta wogga kaame ogetanne qasseka doozoretikka goyshe dizayssa hayssan xeellays.

hayssan taas qasse qoncishe dizay aaze geekko wora giddon guutha ogey dizayssanne maatatikka mithatikka dizayssa xeellashe de7ays

Qasse hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko ha'i buro oosettishe diza gitta wogga kamme oge xeellashe de'ays ha ogeza matarakka guuththa miiththatinne gita miiththati dizayssaka xeellashe de'ays

ero hayssan ha7i qastani xeellashe dizay aaze eggeekko gitta wogga keehi malalisiza lo7iza kame ogenne hakame oge imatarakka qase asati hemettishe dizayssa xeellashe deays

Hayssan ha'i intani qasse xeellashe dizay aaze geekko keehi malalettidi oosettishe buro diza kaame oge hayssan ha'i qasseka xeellashe de'ays.

Hayssan taas qasseka qoncishe dizay aaze geekko asati bamba haaththa doydinne kushe mecetishenne ayfa mecetishe dizayssa xeellashe deays

ero tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko bamba haaththay coo doyettidi gogishe dizayssa xeellashe de'ays

Hayssan ha7i qasse ita xeellizay aaze geekko bamba haaththey coo do7etidi gukkishe dizayssa hayssan qasseka xeellashe woykko beyashe deays

kehipe wogganne egita gade egiddon daro donza addeti shiiqi eqqidi dizayssanne ha eqqi diza asatikka haasayishe dizayssa be ashe deays

Ero hayssa nai qasse ta xeellashe dizay aaze giikko issi bamba lo7aaththiza addey bambaza lo7aaththishe dizayssa hayssafe tani xeellanas dandayadis

hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze gikko gitta kawo oosancha asati haaththa ba kushan oyqqi xeellishe pultishe diza haaththa oyqqishe dizayssa be ashe de7ays

Hayssani tani qasse be7ashe woykko xeellashe dizay aaze giikko asati haaththe shiishi oyqqana mala giidinne ginbera ginbidi woththidayssa xeellashe de7ays.

qasse hayssan ta xeellashe dizay aaze giikku asati bamba haaththe doydi jarkanen issi maca naiya duqashe dizayssa be ashe de7ays

Ero hayssan tani qasse be'ashe dizay aaze gikko asati haaththa eelisidinne shishidi lo'etidi iza giddon xale yeggidi asatasi yeddiza genida geetettiza issa hayssan xeellashe de'ays.